Adwumayɛfoɔ mmeɛnsa wɔ mfonin mu. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntareɛ tenten fiti wɔn soro kɔsi fam. Wɔde golves nso akatakata wɔn nsa ho. Wɔhyɛ kyɛ a ɛbɛbobɔ wɔn ho ban, ɛbɛbɔ wɔn ti ho ban. Wɔde mfidie a ɛyɛ hu redi dwuma.

Ɔbarima bi a ɔyɛ anyinam nkanea ho adwuma. Ɔreyɛ biribi a wɔfrɛ no solar panel, na n'akyi no nso, wɔtontɔn nneɛma wɔtumi di. Malt wɔ hɔ, ɛmo wɔ hɔ, brush a wɔde twi se nso bi wɔ hɔ.

Ababaawa fɛɛfɛɛ bi adi nkunim wɔ akansie mu. Na n'ani agye pa ara. Wɔahyɛ no ahenkyɛ, anaa abotire, na ɔrekyeakyea. Adeɛ blue da ne kɔn mu. N'atadeɛ no nso yɛ blue. Soro deɛ no yɛ tuntum.

Adesua dan mu. Tikyani rekyerɛ ade ɛwɔ ɔpono tuntum so. Mmofra nketenkete tena hɔ retie. Abofra baako apagya ne nsa eyi asɛm bisa bi ano. Tikya no afrɛ no.

Mmaa wɔ dwa so. Ebinom tɔn atosodeɛ. Aduwa wɔ mu. ℇwɔ wɔtɔn nneɛma no wɔ kɛntɛn mu. Mmea no bi hyɛ ntaare kɔkɔɔ, baako nso hyɛ pink. Obi nso tɔn mako. Wɔn nneɛma no nyinaa wɔ kɛntɛn mu.

Ɔbaa ne barima ne abɔfra te lɔɔre so. Wɔn kraman nso gyina wɔn nkyɛn. Obiara reserew. Abofra no hyɛ ataade fitaa na mpanimfo no nso wɔn mu biara hyɛ kyɛw.

Banku wɔ kyɛnse mu. Nkuruma bebree gu ho. Nnam wom; kɔtɔ, wele, mmako deda f forɔeɛ no mu. Salmom nso wom. Aduane no nyinaa gu bowl mu. Ɛyɛ kama pa ara. Ngo kɔkɔɔ nso gu ani. Ɛyɛ banku ne nkuruma forɔeɛ.

Nnipa pii, mmea, mmofra ne mmarima abɔ apee so wɔ hyɛma ne mu. Na wɔnam ɛpo so. Hyɛma no ahosuo ɛyɛ blu. Na nsu no ani so yɛfɛ paa. Nnipa a wɔwɔ hyɛma ne mu yɛ abrɔfo a ayɛsɛ wofi asia mantamu hɔ baabi.

Kurow bi a ɛmu nnipa ne nyinaa yɛ mmaa, mmaa ne nyinaa atenatena ase. Na wɔyɛ nkurɔfo a wɔn ho wɔn any ahonam nyi anyi hwɛbea yɛ tuntum. Bɛyɛ sɛ wɔfiri abibire mu ha. Ɔbaa baako asɔre agyina rekasa na wɔn nyinaa ayɛ aso retie no.

Mmaa mmiɛnsa a wɔɔn akutu. Abɔfra hyɛ ɔbaa a ɔtɔ so mmienu no akyi. Wɔn nyinaa fura ntoma. Akutu no yɛ ahaban mono pa ara na ayɛ sɛ obi gyina hɔ retɔ bi. Wɔn nyinaa anim ayɛ serew serew.

Ghama mmarahyɛbadwa, mmarahywbadwafoɔ bebree gyinagyina hɔ. Wɔn mu pii hyɛ fitaa. Na wɔn nyinaa yɛ Abibifoɔ. Ghana ahyɛnsodeɛ a wɔfrɛ no coat om coat of arm tare hɔ kakraa. Ɛwɔ ntoma kɔkɔɔ bi akyi. Obiara asiesie ne ho kama.

Maame panin bi wɔ gyaade reyɛ aduane. Nkuku bebree wɔ gyaade hɔ. Bokiti nso si ne nkyɛn. Gyaade hɔ kɔla yɛ fitaa, na maame no ankasa nso hyɛ atade orange anaa akutuo ahosuo.

Po kakra bi da akyire na kube nnua bebree nso wɔ mu. Wɔayɛ beebi nkorɔfo bɛtumi atena adwedwe wɔn ho. Abaayewa bi te akonnwa so ɛredwedwe ne ho. Wɔayɛ swimming pool a ɛmu yɛ blue nso wɔ hɔ a binom deda mu.

Wɔahyehyɛ ɔhempɔn bi kamakamakamakama. Ↄhyɛ kente, ɔbɔ abotire, ɔkita bodua. Sikakɔkɔɔ pii wɔ ne ho. Wɔde sikakɔkɔɔ bebiree siesie ne ho. N’ahenkwaa ne n’ahemfo nketewa nso atwa ne ho ahyia.

Dwabɔ bi ase, nkurɔfoɔ tete nkonnwa blue so, na wɔte canopy ase, canopy ne ntoma no yɛ kɔkɔɔ ne tuntum. Na mmɔfra nnan bi gyina dwabɔ n’anim redi asa.

Atemmu foɔ adwa so, atemmu foɔ nsia atena wɔ akondwa mu. Nsia no wɔn mu mmienu yɛ mmea na lɔya fo nso wɔ akyi. Wɔn nyinaa ayɛ koom retie nea ɛɛkɔso.

Kaseɛbɔfo barima bi a ne mfeɛ akɔ anim hyɛ kootu a ani sɛ nson, na ɔde taae kɔkɔɔ abɔ ne menemu. Akasamu bebree atwa ne ho ne ho ahyia, akasamu ne bi yɛ tuntum, bi yɛ kɔkɔɔ, bi nso yɛ blue, nnipa kakra nso atwa ne ho ahyia.

Adansi, woosi egyananbea. Bɛrema nan na wɔreyɛ ɛdan no ho edwuma. Ebi nom de penti fefaa daen ne ho. Baako ɛnso gyina atwedeɛ so ɛna miɛnsa na aka no so gyina nifa afa hɔ.

Adan fɛɛfɛ hyɛmhyɛmhyɛmhyɛmhyɛm a ayɛ sɛ wɔde sika kɔkɔɔ ne aboɔdenboɔ de ayɛ, apɔnkɔ ne apɔnkɔ fufuo nso wɔ anim hɔ. nnipa bebree pɛ sɛ wɔwu wɔwura dan ne mu. Nsu nso da ɔdan n’anim kama, ɛyɛ fie kɛse a ɛyɛ fɛ pa ara.

Apɔmuden ho bammɔ ho dwumani baako a ɔhyɛ ataade fitaa kita machine a wɔfrɛ no thermometer gun de rehwɛ sɛdeɛ abaayewa bi ho dɔ anaa ne ho wunu te. Abaayewa no bɔ nose mask, saa nso na nɛɛseni no so bɔ nose mask.

Mmea wɔ nsuo ano, ɔde nsuo afidie a wɔfrɛ no pump na ɛredi dwuma. Ɔbea bi a ne ba hyɛ n’akyi kita bokiti ahabanmono rebu nsuo.

Ababaa bi reka banku wɔ mukyia so. Ab mmɔfra mmienu wɔ n'akyi pɛɛ, na n'akyi no, wahatahata nneɛma wɔ hɔ. Ɛyɛ fi kɛse bi mfimfini a nnipa kakra wɔ hɔ.

Mmarima bi a ɛbɛyɛ sɛ wɔyɛ ahemfo asiesie wɔn ho kama. Binom de nwura ahabammo o atoto wɔn kɔn mu. Wɔn nyinaa bobɔ ahenkyɛ, anaa wɔhyɛ kyɛ bi. Na wɔhyɛ atade kɔkɔɔ ne tuntum te sɛ koogyan.

Mmea mmienu a nea ɔdi kan no hyɛ atadeɛ blue ne ahaban mono kɔla. Baano hyɛ atadeɛ ahaban mono. Ntoma ahaban mono na ɔde ntareɛ ahaban dada nso si so. Ɔno deɛ ɔte moto so.

Nnipa abɔ apeeso paa ayɛsɛ kɔla wohu paa yɛ kɔkɔɔ, fitaa ɛne bluu. Bɛɛma bi te kaa mu na wasɔre agyina, ɔhyɛ ataade fitaa nane kyɛ yɛ kɔkɔɔ. Ɔɔto ne nsa kyea nkorofoɔ a wabɔ apeeso no, obiaa ani agye paa.

Mbɛrema wɔɔyɛ keteke kwan. Wonyinaa hyehyɛ kyɛw a ɛbɛbɔ wɔn ho ban. Na wɔhyɛ adansi ho ataareɛ wɔfrɛ no reflɛta ne so bi. Wɔyɛ keteke kwan no na wɔde mfiri akɛse nso redi dwuma.

Adwumayɛfoɔ bi a wɔresiesie kwa kaa kwan, wɔhyehyɛ kyɛw akokɔsradeɛ a ɛbɔ wɔn ti ho ban, na wɔhyɛ adwuma ataadeɛ a wɔfrɛ no reflector no, wɔde afiri bi ayɛ sɛ kaa na ɛredi dwuma siesie kwan no.

Mmarima ndwanhwɛfoɔ ahyia mu akuaku. Kuo baako a wɔn nyinaa hyɛ fitaa te dua kɛseɛ bi ase, bi rebɔ nsankuo ɛreto dwom. Kraman baako da mmarima no akyi, na apɔnkye kumaa nso gyina wɔn akyi.

Ayaresa mu adwumayɛfo anaa apɔwden mu adwumayɛfo ɔbaa tuntum bi rewɔ abɔfra bi panneɛ, ne ma abɔfra no te ne maame so. Na mmɔfra pii wɔ n’akyi a wɔato santene sɛ ɛbɛdu wɔn so, wɔte dua kɛseɛ bi ase.

Nnipakuw a aborɔfo ne abibifo wɔm a wɔtaa tu kwan kɔ nkurow ahorow so kɔhwehwɛ mmeaeɛ a ɛho hia wɔ kurow ne mu n’abakɔsɛm gyina dan kɛse fɛɛfɛ bi a obi rekyerɛkyerɛ ho asɛm.

Ayaresabea bi, adɔkotafoɔ mpaninfoɔ mmienu retoto adwene. Nnipa pii a wɔregye ayaresa no deda mpa so a wɔde ntoma blue akatakata wɔn so. Adɔkotafoɔ no nso hyɛ atadeɛ bi a wɔde rubber ayɛ. Ne colour yɛ blue.

Nwuram baabi, ayɛ sɛ nnipa ahyɛda ahyehyɛ nkonna, na ɔde kɛtɛ asɛ fam. Nnuane ne kyɛw ne nneɛma ahorow gu kɛtɛ no so. Apɔnkɔ ne apɔnkɔtefoɔ nso wɔ hɔ bi. Na nnua ne ɛsrɛ kakra nso wɔ akyi.

Ɛbɛyɛ sɛ asaasewosow kɛseɛ bi asi ama nkurɔfoɔ dan abubu. Abusua bi de wɔn nneɛma apue abɔnten, na barima bi a ɔhyɛ ataare ahabanmono te akonnwa mu adwedwe ne ho, ɔdan no asɛesɛe pa ara.

Mmarima bɔ twene. Na nkrɔfo nso gyinagyina wɔn akyi a wxrebɔ wɔn nsam. Kɔla a mmarima no hyɛ pa ara yɛ blue ne ahabanmono. Na mmea no de, wɔhyehyɛ nhaban dada. Wɔn nyinaa ani agye pa ara.

Aborɔfo bebree wabɔ apee so ɛwɔ ɔdan bi mu. Obiaa ne obi kasa. Bɛɛma bi so wɔ hɔ a ɔte hwilkyɛɛ mu wɔnso wɔne nkorɔfo kasa. Wɔn mu bebree yɛ mbabaawa na mberantiɛ kakra wɔ mu. Wonyinaa yɛ aborɔfo.

Mmarima bi ahyia mu, na ɔbarima baako a ɔhyɛ ataare fitaa gyina anim hɔ ɛrekyerɛkyerɛ wɔn biribi. Mmarima ne nyinaa ayɛ komm na wɔretie, wɔyɛ nnipa tuntum a wɔwɔ tirihwi tenten wɔhyɛ ntaare mfitaa fiti fam bɛsi ase.

Sukuu nkwadaa a wɔn ani agye. Obronin bi nso gyina hɔ, ɔno nso ani agye pa ara, ɔhyɛ ataade fitaa. Sukuu nkwadaa no, wɔn ataade no a ɛwɔ soro no yɛ ahabandadaa, deɛ ɛwɔ aseɛ no nso yɛ famu dɔteɛ colour.

Adwumayɛfoɔ a wɔtu fam agudeɛ reyɛ adwuma. Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Wɔn mu binom ayiyi wɔn atadeɛ, na nnipa baako resa anwea agu adaka bi a wɔrebu nsuo gu mu mu. Ɛbɛyɛ sɛ ɛwɔ na wɔrehohoro anwea no mu anya sikakɔkɔɔ.

Lɔɔre a ne colour yɛ ahabanmono; wɔahyehyɛ nneɛma pii pa ara. Ayɛ sɛ ɔwɔ akurase bi. Apɔnkye fitaa bi wɔ lɔɔre no ho. Mmarima mmienu gyina lɔɔre no akyi de nneɛma rehyehyɛ mu.

Nnipa mmienu ɛredi asa wɔ adwabɔ ase, akɔyɛ sɛ abibiman mu ha beebi, barima baako ne ɔbea no wɔn nyinaa afa wɔn ho kamakama de ntoma abɔ wɔn mu. Nnipa gyina akyi a wɔrehwɛ na binom nso ɛrebɔ wɔn nsa mu.

Mmarima te hyɛma so. Hyɛma no yɛ mmienu. Kɛntɛn si hyɛma no so. Ɛwɔ asubɔnten so. Nnua bebree wɔ hɔnom. Nnua no ahosuo yɛ ahaban mono. Mehu abɔfra bi a ɔno nso hyɛ atare kɔkɔɔ. Mmarima mmienu no a wɔanyini no, wɔnhyɛ atadeɛ.

Ɔbarima bi a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ na trɔsa blue te saekere so. Wahyehyɛ nneɛma tententen wɔ saekere ne so. Adan fɛfɛɛfɛ so wɔ bi wɔ saekere n’akyi, ɛyɛ fitaa. Atwedeɛ twere dan no.

Ɔsranii bi kita tuo. W'asiesie ne ho kama. Polisifoɔ mmiɛnsa nso gyinagyina n'akyi. Nnipa pii abɔ apem so na wɔn nyinaa hwɛ asraafoɔ ne polisifoɔ no. Ayɛ sɛ wɔde nnadeɛ asi hɔ,a ɛmma nipa no mbu mfa so.

Mmarima a wɔresi dan wɔhyehyɛ ntaare ne kyɛ a ɛbɛbɔ wɔn ho ban. Ntaare no mu yɛ yɛ ahabanmono colour baako nso yɛ akutuo ho ahon colour. Wɔn nyinaa de ahoɔden reyɛ adwuma. Concrete anaa anwea ho adwuma.

Adwumayɛfoɔ anaa akwantufoɔ a ayɛ sɛ wɔwɔ Asia mantam mu hɔ baabi. Wɔsoso nneɛma, na wɔahyehyɛ no kwan bi so a, wotumi soa nneɛma bebree. Ɔbea baako wɔ mu. Mmɔfra ne mpanimfoɔ nso wɔ mu.

Asrafo bebree egyina amona bi w'ebue so ho. Na wɔde wen tu akyerekyere amona no so. Asrafoɔ nyinaa yɛ aborɔfo na amona na wobue so wɔde ndua na egu so a w'ebue. Wonyinaa so yɛ mbɛrema na ayɛsɛ wɔwɔ bebia ndua bebree etwa wɔn ho ehyia.